Ba binyayi be kumupila basetsa, bazungu ni bamali, balala bakonele asi nga ba khusukubana bafubakho nabi khufuna ku mupila kwesi barambisa khu nywesa.

Mushirimba elah mulu'luguddo nga khulikho tsi'motoka tsili khuchenda tsimande ni tsimande ate nga tsiliwo khundulo tsintsu tsindeyi chetsi goorofa

I’tape nga bakikangulule oba nga bakhwesele bu wire bu oba bukuwa butsa mukari mwayo.

Bino bili byekhulya nga babipangile atwela, era mulimo green paper, mulimo inanasi, mulimo tsinyanya, mwabamo bitungulu, mulimo ni fene.

Basetsa nga bali mushitala oba mulitala lye tsingafu nga bali khukhakakho khuwamba ingafu atenga nayo ikhusukubana oba ili khubukha.

Tsingobi tsakonile itsindi tsekhale mu'bunyaasi nga tsilikhulya carrot atwela ni bindu bibindi

Imotokha imboofu oba kukaali kusuuta basilikhaale nga bakupakingile oba bakurele khulusha khulikho bunyaasi ate nga inyuma wayo iliyo bisaala biliyo.

Shisawe shibotokhelele shyesi basambilamo kumupila era nga ibulafu wayo iliyo tsimotokha yabawo bunyaasi bwesi babyalawo, yabawo ni tsitsu inyuma wesisawe.

Umwana nga wa’ambile inyeni ate nga wasutile khu’kharoba ,ali khukyenda nga asanyukhile ate uwashe wamulondelekho nyuma.

Mulukulu oba mulukyinji oba mumabale nga mwayitsusa bisala ate nga kametsi katsutsukha ukhwama khungakyi nikikha asi.

Umusetsa nga ali umuleme ikhaye khu gari ye baleme ali nukundi ukhumusukumakho ela nga mushisala isi akhutsa iliwo baleme abandi ibikhalewo khu tsigari tse baleme.

Itsu imbotokhelele oba intsu lye bunyaasi ni liloba inyuma wayo iliyo kamatoore ni bisaala ate nga khulusha khwayo oba khulwanyi khulikho bunyaasi ate nga babusawuye

Umuundu ali khufuka i'pikipiki khu lugudo ate nga wasutile umuundu ukundi, ate khundulo ba'ambisile lukyewa ni kumuliro nga luli khusya

Inyeni inga ilimitsirangi tsenjawulo ilimo imali imbesemu ni buwanga inga ilikhukha wire oba khumurobo kwayo.

Umukhasi nga Ali ukhwama muntsu imbotokhelele oba itsu ye bunyaasi ate nga khunduro khulikho shirara oba itsu yebabikhamo bilimwa ni byekhulya

Inimilo ye'kumuchele oba kumukunda kwesi babyalamo kumucheli nga ilimo ni biiyu bye'bombokhamo bitiini byesi bekhalamo nga bali khuramba ate nga kubonekhana kwayoola khukeesa oba kwayooma nga inyuma wakwo iliyo bisaala biliyo khutsindulo

Tsinyanya nga tsili mubukaali ate nga tsindobe nga batsipangile mushi'box oba mushibawo shesi babasa

Intsu nga khungakyi bayombekhelakho bunyaasi atenga khulwanyi khulikho bunyasi ni bisaala byakyililwanile inyuma.

Umukhasi nga ikhaale khu syalaani nga areye kamakhono kewe khu shuma shinaba ibindu ela nga ali mu khunaba tsinaanga.

Umusetsa nga wa'ambile rurobo oba luloba tsi'ngeni nga alulosa mumetsi oba mu'nyanza

Tsisoolo nga tsili tsibili tsimile khu lukyewa oba khu bunyaasi nga ibunduro iliwo shisaala shiliwo

Kumutokha kukali oba esi khulanga khuri kufuso kwasutile i'motokha i'tractor khungaaki khwayo ela nga iliwo ni uwa boda usutile umukhasi uli khubira naye ni basetsa abandi abimile babili balolelele ku motoka.

Luguudo nga lwama shamwalo lunina lwangaki ela lulikho tsipikipiki ni tsi motokha khundulo khulikho biiyu oba tsinzu tsindini tsili nga khataale tsesi bakulisilakho tsinaanga atwela ni bibindu i'bindi

Inyaatsa Oba kameetsi nga atwela mulimo ni kamabaale kamatsowe ate nga khunduro ,iliyo bisala oba mukyewa.

Tsili tsitsu tsibili ela nga khulusha oba esi bakendela luwande lulala lulikho kamabaale ne mushifo mukhulala mulimo bunyaasi ela ne tsitsu itsi natso khungaki khwayo khulikho bunyaasi.

Mu park mwe tsimotokha oba tsi taxi oba syifwo syesi abaandu baninilamu tsimotokha ela nga mulimo ni babaandu bali khukenda mu park yositsana.

Lusikhu lwe kamatoore nenga bama khukacheka ela bali khuboya khutsigaali ne khutsi pikipiki ne basaani balala bemile isi babusile kamatoore.

Umusetsa nga wikhale mulyato lyesi Ali khufuka elah nga lilikhuchendela akari e'nyanza oba khumetsi isi Ali khulifukila

Kumukhono kwomundu nga kwa kwarilekho isaawa kwahambile ni kha wire oba shishindu shiloba tsinyeni atenga hasi aliwo kameetsi ni tsinduro tsawo iliwo bunyasi.

Tsingoma atwela ni bibindu bibindi birambisibwa khu khwinyaya kimyeenya nga bili babireye mu nzu mulimu ni tsindebe.

Imbata nga ili khukyenda oba ili ukhwisubila khu metsi, inyene i wanga ate i likakamo bumali, isi ili ukhwisubila ambi ni nayo iliwo shisaala shilikakakho bunyaasi.

Shifanani nga shilikho ikanzu ni koti yo’musetsa yabakho ni gomasi nga bakyibowelekho shikoyi sho’mukhasi.

Abana nga bali khutima ni kyimikhono nga barele mungakyi nga basanyukhile atenga bali akari we shisaawa shesi binyayilamo kumupila.

Igorofa oba inzu ingali iye kumuzigiti oba iye khusabilamo ate nga tsinduro iliyo tsinzu itsindi.

Khanywinywi nga khiyambile khu shiswi shesi khombekha khulusaja lwe bunyaasi Oba lwe bisaala .

Itsu iye kanisa indeyi ate nga imbofu yalilwanile ni bisala ate nga luliwo lugudo lubirawo lulikho babandu ni tsi’motoka.

Abana nga bikhale khutsi foam oba khutsi bench mushibina bikhale atwela.

Tsingobe nga tsili khukyenda khulugudo ela indala nga yamemele khatini , lugudo nga lwaranira mwisiru tsinduro iliyo bisala bileyi ibilikho.

Babandu bali khukyendela khulugudo oba mutsila ,khundulo khwe lugudo khulikho kumutalo kwe kametsi ,ela nga babandu balimo bali khusinga bikyele ni ukhwatilisa

Igali nga bakyitikiyile ni lusala ela yimile khunduro khwe lugudo nga bakyibowelekho kamatore ate khunduro khwe lugudo khulikho bunyaasi buleyi.

Mutsingingi oba mulukulu ate nga khulikho bisaala, khwabakho tsitsu, khwabakho ni kameetsi akabira akari watsyo.

Umukhasi nga ali khurambisa lulwelo khusesa nabutama

Kyimizikiti kye khukhwisayilamo, nga era kyili khungakyi khwe itsu indala atenga asi iliwo tsitsu itsindi tsibonekhelawo yabawa ni bisaala.

Abaana bakhana ni basinde bosi bitwikhile bu buttu bwe kametsi nga ela bama emetsi, bali khuchendela khu lugudo, bali khutsya ingo ,khunduro khwe lugudo khulikho mwisiru nga mulimo bunyaasi ni bisaala

Bukyupa nga baburele khungakyi khwe’metsa , buli bune ate nga bulimo byesi barambisa khusabila mungono oba ni khukhwira bukyafu .

Babaana bengaana nga bityikhile bubuutu bwe kameetsi bali khukyenda nibatsa , yabawo ni babaana abandi batiini ibimile khundulo lwayi ela nga bali khukyendela mumukunda ni bisaala bili kakamo khutsindulo iyi ni nayi .

Bisolo inga bili mukyewa mwabyo Oba mwisiru isi bimenya ate nga bili mubunji mulimo bunyasi ni bisala.

Nayikonte atenga bamubotokhelesa ni khumwombekhela bisaala, ilikho ibutu atenga tsindulo iliyo bisaala ni bunyaasi buliyo.

Bengasi oba bakhana balala bemile ukundi ikhale khulusha oba khulwanyi ibulafu ela nga bali ambi ni tsintsu tsi mbotokhelele tse bunyaasi ate nga inyuma we tsitsu yo iliyo tsinyinji tsiliyo yabayo ne bisaka.

Ingobe nga yiyambile khu sisaja oba khushisala shye tsimwanyi atenga ili mwisiru oba mukyewa.

Umusani warangire iburangisi nga asutile ibendela mungakyi iliwo ni babandu abandi bali khukyenda ni naye nga imotoka imuli inyuma nga nayo yasutile abandu bikhale khungakyi khwe motoka .

Abaandu bimile khutwela, ate nga biboyele tsileso, bakwarire bipangiri mwikosi, ni balala barere tsingofila khu murwe, inyuma wabwe iliyo bisaala ibyoomu.

Khanywinywi nga khemiile khusili she kamaake ate nga khunduulo khwalyo iliwo bunyaasi .

Luguudo nga lubirira akari we bisaala, iliwo ni bunyaasi yabawo ni ishiyili ishatsowa ambi ni bisaala shili a'lugudo.

Bakhasi bali khushina kamashina ela’nga kyimikhono kyawe kyili mungakyi inyuma wawe iliyo bafubukha ni basani Bali khukhupa tsingoma nga bibowele bitambalo khumirwe ninabo

Ligari ela nga lileyi nga lili khutimila khulugudo lwalyo oba lugudo lwe ligari ni khunduro ilikho lugudo lwe ligari lulala

Umusaani nga wa'ambile i'ngofila yewe ni kamakhono kabili, kumukhono kumulala nga kulikho khapangiri, ni kukundi nga kwa'ambile bukuwa oba bukosi.

Litikiyi nga babikhamo ibindu bye khwikhalakho nga mulimo indebe , kumusheekha ni burebe bukisu Oba bukitimooto

Umusetsa i'mile khundulo khwekametsi nga awambile lusaala lulooba tsi'ngeni ate khundulo khwekametsi khulikho kamabaale khwabakho bisaala khwabakho ni tsingingi tsililwanile i'nyuma

Bisoolo nga bili akari we mukyewa, ela nga lukewa lulimu bisaala ni bunyaasi ubwatsowamu ni tsingingi tsibonekhela inyuuma we mukewa.

Itsukhi nga yimile khusilimwa oba khu shimuli ate nga inyuma wayo iliyo shimasi oba eshelima shili khubonekhesayo nga mushilo

Umukhasi nga ikhaale khundebe isi barambila oba mu'office nga khu meetsa khwe khulikho bikombe, isaawu ye ne tsi'computer oba ibyuma ibirambisa kamasanyalazi.

Mumwalo oba mutalakya nga asi abirirawo kametsi ni bukyafu, bakwombekha khurambisa amabale ela ni bunyaasi bwatsowaka abunduro.

Tsimotoka tsi’sutaa abandu Oba tsi’taxi nga tsili khulugudo mukhatale ela ni babandu bitsulemo nga bakhukyenda khustinduro khulikho bakulisa ibindu ela nga bali mutsi umbrella oba bye’khwibimba byesi bikhalamo

Umusetsa inga yikhaale khubuutu ela nga wakwarile ni ingofila inyuma we shiiyu ni mushifo isi batuuma bikyaafu oba bikasasilo ni basetsa abandi bemiile shaburangisi shataayi.

Ku namungongome nga kuli khukyendela khu shisaala atenga kuli mukyewa oba mishitsakha mulimo bisaala bi bindi nitsisajja.

I butcher oba liduuka likulisa tsinyama elanga liliyo umusetsa ukulisa tsinyama uwimilw mukari numusoleli ukundi uwitsile khukula inyama nga wimile ibulafu we liduuka.

Inyatsa iye kameetsi imbalayi atenga khunduro khwayo khulikho bunyaasi ni bisaala ni tsinyingi tsibonekhela inyuma we inyatsa.

Bakhasi oba bakhaana nga bityukhile ulweelo nga luno lulikho bitungulu, tsinyanya, carrot, ni kamamwa.

Tsisoolo nga tsili mushitsakha mulimo bisaala ibwomu ni bunyaasi nga nabwo bwayooma khaale.

Ingokho itwaya nga bachibowele mumaru baboilekho ni'kumukuwa kwe lukhola ate nga bachireye asii khu'cement oba khu tile

Basawu nga bali mwindwalilo elah nga bakhwishenga Mukha chupa khalimo ibindu byekhurambisa nga bili muranji tsenjawulo oba tsaburawa

Babana basinde nga balala bikhale abandi bafukhamile , abandi nga bimikhile ate bakwarire tsinanga tse khwinyayilamo kumupila

Shifo shee khurambira oba mu office nga mulimo ibyuuma birambisa kamasanyazi oba byesi balanga bari tsi computer ,atee nga inyuma wee office tsiliyo tsi’gorofa tsibonekhela inyuma wee mwidinisa.

Kameetsi ke ukhwisubilamu oba ukhwinyayilamu ate nga abaandu bali ukhwisubilamu ni babandi bimikhile abundulo isi kumuyekhe kuli ate tsindulo tsye kameetsi iliyo lukingi ni kamabaale.

Abandu nga bemikhile khumaato kesi bara oba kesi bapakinga oba bawumusa khutsindulo khwekamesti ela khumukhino ukundi nga kamesti oba inyanza ilikho.

Babana nga bali bataru bimikhile iburangisi we itsu ye’bunyaasi ela nga bawambile i’camera oba akhuma khakhupa shifanani nga ali ukhwishengelamo oba khulolelamo .

Umundu inamile ali khutekha ela nga wareye ifuluya ilimo byesi ali khutekha khungaki khwe isigili iye kamanda.

Khumaduka oba shimbi ne kamaduka nga umwana ali khukenda, kamanda ke khukulisa bakarele asi ne basetsa bikhaaye khu tsi'bench.

Bali bandu bataru basetsa babili numwana umutini nga bali khufuga lilyato ate nga lili akarii e'kametsi oba akarii enyanza